Bi laɣim la tia gbini dabba ni paɣiba shɛba zala zuɣusaa ka shɛba zo tiŋa sooja zala zuɣusaa bi niriba ayi ka sooja maa yiɛ o tuma ni nɛma ka piri namda piɛlli ka diri ba feela ka shɛba gbubi buku nima ka shɛba tabi bi jira .

Paɣa yela niɛn'piɛla ka gbibi filaawaasi ka sheba za zuɣusaa ka sheba ʒi tiŋa ka bihi maa ye niɛn piɛla ka lara ka takoriti biɛni shanin shanin n nyɛli.

Teebuli n za sunsuuni ka kuɣusi anahi zaya di luɣa zuɣu laati m be zuɣusaa maa nudirigu zuɣu tihi nuzaa zuɣu tihi di zuɣusaa maa mee di niŋla waati ka saa mmiri maa ka alabina nuzaa zuɣu bindira n tam teebuli zuɣu.

Barinima m be ashiptini sheba domi sheba ʒimi sheba bi piri namda nima ka sheba zaŋ binyera kpa bɛ nyɛhi bɛ dola gariti zuɣu gariti ma nyɛla zaɣa piɛlla ka bɛ zaŋ kom konetiba.

Bihi mini dabba ni paɣiba n-ʒiya ka sooja za bɛ sani ka zaŋ o nuzaa tirita o zaŋla bini sabinli piri o nuzaa maa ka zaŋ shɛli pili o nyee ka bihi maa gba zaŋ pɔbi bɛ nyɛhi shɛba ʒi zuɣusaa shɛba zami ka pipanima beni.

Paɣiba ni bihi n-ʒiya ni doo ka bɛ zaŋ bini piɛla niŋ bɛ naba ni ka zaŋ shɛli niŋ bɛ shee ni ka so zaŋ shɛli tam o zuɣu ni ka tinti binyɛra zali nudirigu mini zuɣusaa ka tihi be zuɣusaa ka so ʒi tiŋa ka yarigi kpahiga ka bi zaya o bi ye liiga.

Doo ɔ gbubi la pepa piɛli sabira. ka fɔn piɛli paya ka pili zipili sabinli ɔmini pɔlɔ nyɛla zaɣi ʒɛɛ, ka ɔdihi konpiutre, ka ga woch, ka gbubi pen , eaye pindi n paya maa , pepeas n paya maa.

Bɛ niŋdila konkireti ka sheba za zuɣusaa ka sheba za tiŋa ka so pili zipil'yelo ka kpa ninkpara ka ga woochi ka o liiga maa nyɛ fanta kala ka ye waati gbinni ka sheba zaŋdi liiga tiri so yihi n zaya ŋɔ tankpaɣu.

Bii nʒiya maa ɔgbubila bii nʒi ɔ naba zuɣu ka so ʒi ɔ nyaaŋa , ɔpamla ɔzuɣu, ka so zaŋ ɔzuɣu fi tiŋa jarikan nzaya maa, ankora ka bi ʒi kuɣu zuɣu biimaa yela liiga piɛli yinɔ maa bi ye liiga,

Niriba m be Palimenti ni maa bɛ galisiya sheba ʒila nudirigu sheba ʒila nuzaa ka sheba be sunsuuni sheba yela liiga piɛla ka sheba ye zaɣa sabila ka a lihi zuɣusaa maa bi niŋla rawn ka laati maa nyɛ waai kala ka tiivi tabya gaana.

Bihi n-za goota gbuni goota maa daɣiri bela di puuni kom bela di puuni robanima ka bɛ za n-tabi dukpuni dukpuni maa nyɛla zaɣ'piɛlli bɛ peenti li la zaɣ'piɛlli takoro ka shɛba za nyaaŋa paapunima beni bihi maa o ye chinchini liiga ka so jinjam piɛlli.

Zamaatu n laɣim kpemaa shabi ʒanʒami shabi ʒimi. shabi sabirimi shabi lihirimi. shabi ninipolɔ nyɛla zaɣi sabinli shabi zaɣi ʒɛhi shabi karimdi mi shabi kpala ninkpara shabi pirila namdi sabinli ka so jinjam sabinli ka ye kootu sabinli shabi kpala ti kpari waɣinli.

Paɣiba ni dabba bɛ ʒimi ka shɛba za zuɣusaa bɛ ʒila baajinima ka shɛba tabi bɛ shɛhi ka so ye liiga piɛlli ka zaŋ o nyaaŋga bahi na ka so mi zaŋ o nuhi gabi o nyaaŋga o yɛla liiga girin ka so jinjam girin zipil' sabilinli ka so ye liiga ʒee.

Bɛ bela baasi ni ka niriba ayi za nyaaŋga ka shɛba ʒi puuni. Bia maa pirila paɣiba namda ka so kaakii ka yino kpa niŋkpara ka o feesi nyɛ bilaaki ka so jinjam bilaaki ka bɛ sabi namba pileeti ka sabi arabi pa. Loori maa kala nyɛla yɛlo.

Paɣaba biɛla kuligi ni n daɣadaɣa bi ni ka shab bob bobsi shab mii bi bob ka paɣa so ʒɛ kpaŋa ka tabi o jirili ka bia ʒɛ o sani ka shab ʒɛ larigim ka bi gbuni ŋmana n toori ko biɛɣu maa n niŋdi gbambihi ni